Pɔgeba ne dɔba ane biiri zaa la ɔnnɔ kõɔ. Kaŋ le.. pɔge kaŋ lee wagyɛo nyaa zu a pɛgele oraba ka ka`a meŋ seɛ muŋkuri sɛgelaa a su kparoo ka o e pugo ka o are. dɔɔ zuunee la a su kpare pelaa a seɛ kuree ka o waa vaare ka o are. bodoɔ kaŋ biŋee la a dɔɔ gb….

Vūū la di, kaa lɔɔzaara gaŋ gaŋ. vūū kpinni lɔɔre are la a be ka noba are are a a lɔɔre zie. Kyɛ kaa lɔɛ naŋ di saaŋ a gaŋ ka mine e zeere, mine e peɛle ane sɔglɔ.

Bibiiri la zeŋ dɛre zu, a de ba gbɛre dɔgle, a bayi zeŋɛɛ la a dɛle taa, ka boŋ peɛle biŋ a ba gbɛɛ seŋ, kyɛ ka a ba banuu meŋ zeŋ a de ba gbɛɛ dɔgle a boma zu, ka boŋ sɔgla mine biŋ be, kaŋa kuree eɛ doɔ, ka kaŋa kuree e uli, ka kaŋa meŋ kparoo meŋ e uli ka ba zeŋ. 13378

Vũũ tontonema la. Ba zaa sue yaayi. Ba kparɛɛ waa vaare. Boŋyeni sue kurizeɛ a su kparesɔgelaa a de kparezeɛ a dɔgele kyɛ le diiko zeɛ ka kaŋ meŋ zupilwaa zeɛ, a kaŋ zupil tɔtɔɛ zeere ane sɔglɔ ane peɛle kyɛ kaa a banaŋ meŋ vɔgele kpogli ka bonsɔglaa are a ba zu sɛŋ.

Paatoroo koɔruu zie laa kyɛ lɔɛ arɛɛ la ka nobɔ meŋ are a koɔrɔ a paatoroo lɔɛ a lɔɔre kaŋ waa la sɔglaa ane zeere ka kaŋ meŋ waa sɔglaa ka zeɛ tɔ a zuŋ koo are a be.

Pɔmpe la ka ba maala kyɛ. Ba sue yaayie, ka a boma e ulli ka ba zaa vɔgele zupili peɛle. Kaŋ nyɔge la a bone ka o tɔ ŋmaara ka kaŋ meŋ are kɔge ba. Bondoɔre ka biŋ la a kaŋ puo… puoriŋ. Kyɛ ka o nyɔge a bone are neŋ.

Sola panal la. Dɔɔ arɛɛ la, a ti a sola taa kyɛ taa boŋkaŋ ane o nugɔɔ. Lɔr baatere are biŋ laa be ka moto baatere meŋ biŋ a dɔɔ sue kparenubaale bonsɔgelaa kyɛ seɛ kurisɔgelaa, ka vaar vaar meŋ be a zie.

Bondirii la be kyɛ. Mui bebe. Taaleɛ bebe, ka, waare bɔɔdeɛ ane boma. Mine waa doɔ, ka mine waa vaare, ka mine waa uli, ane zeere. Kaa zaa bebe.

Pɔgeba bayi ane dɔba la zeŋ. Neɛkaŋ are la a lombori sɛŋ. A banaŋ naŋ zeŋ zaa sue kparenuwogri, ka kaŋ kparoo e pelaa, ko de bone toore a nuuriŋ. A pɔge kaŋ meŋ su la a kparenuwogri kyɛ de boma toore a de boŋkaŋa a nyɔge ne, ka vaare biŋ a ba lamb a ba puli sɛŋ, vaare , ka mine e doɔ, ka mine e uli, ka mine e vaare.

Dɔɔ ane bibiiri la zeŋ. A dɔɔ biŋ la rɔba ane kõɔ kyɛ taa bon ane o nu k'a bon waa pelaa. Bie ar kɔɔ l'a dɔɔ, o ba su kparoo. K'a kaŋ meŋ zeŋ a taa bon o nuŋ k'o waa pelaa. Laa bin l'a ba nimisogɔ ka a par e sɔɔlaa.

Nasaaba la be be. Banuu zeŋɛɛ dakog zu, ka bayi are kaŋ pu…, ba puoriŋ. Kaŋ gbie dumo a bana naŋ zeŋ a dakogo zu niŋe soga, ka kaŋ meŋ are a o puoriŋ, ka kūū daga biŋ koo nu dɔgle o zu. A nasaadɔɔ kaŋa sue kparre pelaa, ka kaŋ meŋ eŋ nyɔbog pɔgraa.

Soola panɛl la be kyɛ. A vūū tontonema bee be, ka ba su… a su ba yaayie, ka a kparɛɛ e doɔ, ka a kuri waa vaare, kaŋ sue kpare zeɛ a dɔgle a kpare doɔ, a deɛ a kpare doɔ dɔgloo zu, ka kaŋ meŋ su bompelaa a de bonsɔglaa dɔgle kyɛ seɛ kuri sɔglaa. Bayi… banaare na zaa vɔɔlɛɛ zupile kyɛ ka bayi ba vɔɔl.

Polisiri bebe ka nempͻgere meŋ bebe. A nempͻgeraa kaŋa are la a die dendͻre noͻre a nyͻgaa kuruu taa. o sue torͻza ane kpare kparoo ka a yitaa bonzeere. Kaŋa meŋ arԑԑ a taa bone a su ka a torͻza e zeԑ ka a kparoo e pela pogo. Ka a polisiri are a su kpare nuwogiri a ne nempͻgere die la.